Aantu koombinga noombinga oyapyokoka mokutekula oohi . Ohayedhi tekula muundama taya tula mo omeya etayedhi pelemo iikulya wo, uuna dhakoko ohayedhi kwata mo opo yekedhilandithe.

Aantu yamwe ohaya tungu omagumbo gawo koondundu oshoka unene moNamibia omahala gokutunga omagumbo oga pumba. Ohaya kala nduno kehala hoka oshoka okwiimwenenena nawa.

Onduli oyo yimwe yomiinamwenyo yomokuti, hayi adhika moshikunino shegameno mEtosha moNamibia. Oshinamwenyo shoka oshina othingo onde nomagulu omale woo.

Iingulu oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaanafaalama noshowo kaantu momagumbo. Iingulu ohayi tekulwa nelelekano lyoku ka landithwa noshowo okuliwa onyama yawo.

Aantu yamwe mongashingeyi ohaya totopo uundama e taya tulamo omeya opo yawape oku tekulamo oohi. Ohayedhi pelemo nduno iikulya opo dhiwape oku koka nawa.

Aanafalama ihaya longo we nuudhigu, unene oku kokeka iimeno mbyoka ihayi pumbwa oonte odhindji , oshoka ohaya longitha oothayila, nenge oonete okuyi siikila, noshowo omukalo gopashinanena.

Aanafaalama oha ya kunu iimeno himwe mbyoka yi li iha yi pumbwa kk te dheta go odhindji. Oha ye yi tekele wo nduno nominino, ye dhi tula moondjila, ye dhi tsa oombululu opo dhi vule oku tekela iikunomwa ta dhi endelele.

Oondjuhwa odho dhimwe dho miitekulwa namwenyo hayi tekulwa kaanafaalama nosho wo kaantu momagumbo. Oondjuhwa ohadhi vala omay,i ngoka haga ka landithwa kaantu, opo yi imonene mo iiyemo.

Aanafaalama mongashingeyi ihaya longowe nuudhigu, oshoka ohaya longitha omukalo gopashinanena gokukokeka iimeno yawo. Ohaya longitha omashina ngoka haga vulu okutsinina iimeno nando oshinima shontumba.

Aantu oyendji mongaashingeyi ohaa tekula oohi kuyoyene. Oha yedhi tekula pomikalo odhindji. Yamwe oye na uundama moka ha yedhi tekulile. Ohaye dhi pele mo iikulya opo dhi wape oku koka.

Aanafaalama ihaya longo we nuudhigu moofaalama dhawo, oshoka oku na uushina mboka hawu longo iilonga tawu endelele ngaashi okuhelela iikunomwa, okupulula oshowo okulonga iilonga oyindji.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo hayi tekulwa kanafaalama noshowo kaantu momagumbo dho dhitupe omayi. Oha dhi tekulwa pamukalo dha yoolokathana uunene aanafalama oha yedhi tula mumpungu wa yolokathana opo dhiwape oku koka nawa.

Iimeno yimwe ihayi pumbwa oonte dhetango odhindji uuna tayi koko. Aanafaalama ohaya longitha oonete okuyi siikila opo yiwape okukoka nawa tayi endelele.

Aanafalama ohaya longitha ominino dhomeya, yedhi tula moondjila dhiikunwamo yawo e taye dhitsu oombululu opo dhi wape okutekela iimemo tadhi endelele, omukalo ngoka omupu noonkondo.

Aantu oyena oondama moka haya tekula oohi, oha yedhi tekula pamaludhi ogendji, yo oha yedhi pelemo iikulya opo dhi wape oku koka, nuuna dha koko aha yedhi kwatamo etaya ka landitha.

Oondundu ohadhi monika nawa nohadhi nana aataleli po okuza kiilongo ya yoolokathana, taye ya okutala eshito nkene lyo opala. Oondundu ohadhi gandja omalukalwa kiinamwenyo yi ili noyi ili.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiitekulwanamwenyo iipu nokutekulwa. Aanafaalama ohayedhi tekula momwaalu ogundji, tayedhi pe nduno iikulya kehe yimwe omokakololo kayo, yo tayaka landitha omayi uuna dha vala.

Aanafalama oyendji mongashingeyi ohaya longitha omino dhomeya yedhi tsa oombululu taye dhi tula nduno moondjila dhiikunomwa yawo opo dhi wape okutekela iimeno yawo.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiinamwenyo iipu nokutekulwa. Nanaafaalama oyendji ohaye yi tekula momwaalu ogundji, nuuna dha koko ohaye ke dhi landitha opo yi imonene mo iiyemo.

Aantu ohaya tekula oohi, muundama mboka ye wu ninga po yoyene. Ohaye dhi tekula dhi li momwaalu ogundji, etaye dhi pele mo nduno iikulya dhi vule okukoka, yo ya ka landithe ya vule okwiimonena mo iiyemo.

Ompanda oyo yimwe yomiinamwenyo yomokuti mbyoka hayi adhika mEtosha moNamibia. Oshinamwenyo shika oshihole pokuma pu na omeya, ashike oshanika oshiponga unene kaantu.

Aantu oyendji ohaya tekula oohi unene moondama . Ohayedhi tekula dhili momwaalu ogundji tayedhi pelemo nduno iikulya nuuna dha koko ohayedhi kwatamo opo ya kalandithe.

MoNamibia omuna oondolopa dha yoolokathana, dha tungwa pomuthika gwopombanda dhina omatungo ga londathana, uuna todhi talele pombanda ohadhi monika nawa.

Aanafalama ihaya longo we nuudhigu, unene ngele taya kunu iimeno mbyoka ihayi pumbwa oonte dhetango, oshoka ohaya longitha oonete oku yi sikila opo yi koke nawa.

Omambakumbaku ogo gamwe gomiilongitho yopashinanena ngoka ha ga longithwa kaanafaalama nosho woo kaantu momagumbo oku pulula nosho woo okuhelela iikunomwa yawo.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomii tekulwa namwenyo ya simanekwa kaanafaalama noshowo kaantu momagumbo. Oondjuhwa ohadhi vala omayi ngoka hagaka landithwa kaantu opo yiimonenemo iiyemo.

Aantu mongashingeyi ohaya tekula oohi muundama, ohaye dhi tekula momwaaau ogundji nosho wo pomaludhi ga yoolokathana. Ohaye dhi pele mo iikulya opo dhi wape okukoka nawa.

Oondundu odho dimwe dhomiishitwa iiwanawa mbyoka hayi nana nokuli aataleli po okuza koombinga noombinga dhoshilongo. Koondundu ohaku kala iinamwenyo yi ili noyi ili wo.

Aatalelipo okuza kiilongo ya yoolokathana, ohaye ya moNamibia unene tuu okutala oondundu oshoka kiilongo yawo kaku na sha oondundu. Ohaya kala nduno taya thaaneke omathano.

Oondundu odho dhimwe dho mii shitwa iiwaanawa ndhoka ha dhi nana aa takelipo okuza komahala ga yoolokathana. Koondundu ohaku kala kwa mena omwiidhi nosho woo iimeno ya yoolokathana.

Oondundu ohadhi kala dhina omamanya ga tatuka, oshoka uuna omvula tayi loko ohayi tatula omamanya goondundu. Koondundu ohaku kala iinamwenyo ya yoolokathana woo, unene mbyoka iishona.

Aanafalama oyendji mongayingeyi ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga pulula taga endelele ohaga vuluwo oku kuna noshowo oku vudhamo omwiidhi.

Onduli oyo yimwe yomiinamwenyo yomokuti hayi adhika moshikunino shegameno unene mEtosha mo Namibia, oshinamwenyo shika oshina othingo onde noshowo omagulu omale.

Aantu yamwe koombinga noombinga , ohaya tekula oohi unene mondama . Naaleli yoshilongo kuza komahala ga yoolokathana ,oha yeya oku tala nkene aantu aya tekula oohi .

Aantu mboka yeli mondolopa, ohaya kutha uuthanguthangu wawo ethimbo lyokomatango opo yekiidhewule ano ohayakala taya inyanyudha pamwe.

Momagumbo gaawambo ohamu kala ehala hali ithanwa oshini. Poshini ohapu tsilwa iilya. Ohapu kala nduno omihi noshowo omaluhwati.

Aanafalama ohaya longitha omukalo gopashinanena, oku kokeka iimeno yawo. Ohaya longitha omashina, ngoka haga kokeke iimeno, taga endelele.

Aantu koombunga noombinga ohaya, tekula oohi. Ano yena oondama moka haye dhi tekulile. Ohaye dhi pelemo nduno iikulya, nohaya lundulula omeya uuna sha pumbiwa, opo ya kalekepo uundjolowele woohi.

Aanafalama mongaashi ngeyi oha ya longitha omukalo gopashinanena opo yakokeke iimeno yawo, uunene tuu mbyoka iha yi pumbwa oonte dhetango. Oya na omashina ngoka ha ga koke taga endelele.

Aantu moofaalama dhawo ohaya kunu iikunomwa yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi :omatama , oonyanga ,oomboga nayilwe oyindjiyindji.

Aawambo ohaya dhiki omagumbo gawo niiti yo ohaya tungu wo oondunda dhomwiidhi. Omagumbo ohaga kala ga tungwa nawa, taga hokitha.

Aanafalama oyena omukalo gokutekela iimeno yawo. Ano taya tula ominino dhomeya dha kundukidha iimeno, yo taye dhi tsu nduno oombululu opo dhi wape oku tekela iimeno nawa.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiitekulwanamwenyo mbyoka hayi tekulwa unene kaanafaalama. Ohadhi vala omayi nuun dhakoko aanafaalama ohaye kedhilanditha opo yi imonenemo iiyemo.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiinamwenyo iipu okutekulwa, ohadhi vala wo omayi naantu ohaa ka landitha omayi opo ya wape okwi imonenamo iiyemo.

Ondundu oha dhi gandja omalukalwa kiinamweno yi ili noyi ili, unene tuu mbyoka iishona po. Koondundu oha ku mene iimeno yomaludhi ga yoolokathana ngaashi omwiidhi, omano, nayilwe wo.

Aanafaalama yamwe ohaya longitha omukalo gopashinanena oku kokeka iimeno yawo, haya longitha ano omashina ngoka goku kokeka iimeno taga endelele.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo hayi tekulwa kaanafaalama oshowo kaantu omagumbo . Ohadhi vala omayi naantu ohaya ka landitha omayi opo ya wape oku imonena mo iiyemo .

Omambakumbaku ogo gamwe gomiilongitho yopashinanena mboka hayi longithwa unene kaanafaalama . Oku pulula nosho woo oku helela iikunomwa yawo.

Oongombe odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo ya simanekwa kaanegumbo nosho wo kaanafalama. Oongombe ohadhi tupe omahini nosho wo onyama, ohadhi vulu wo oku landithwa aantu opo ya imonene mo iiyemo.

Aantu moofaalama ohaya kunu iikunomwa ya yo maludhi gi ili nogi ili. Ngaashi omboga, omatama, oonyanga, iihakautu na yilwe yo maludhi ogendji.

Aatekuli yoohi oha yeya oku talelwapo kaanasikola nenge kaaleli yiitopolwa ,tayeya okutala nkene oohi hadhi tekulwa pomikalo dha yoolokathana.

Pomahala ogendji gomainyanyudho, ohapu kala pwa tungwa uundunda, unene woku hiyilwa kaatalelipo mboka ya za kiilongo yayoolokathana.

Aantu moofaalama dhawo ohaya longitha ominino dho meya yedhi tsa oombululu, opo dhi wape oku tekela iimeno. Ohaye dhi tula nduno moondjila dhiimeno.

MoNamibia omuna ehala ndoka hali ithanwa Water fall lili ko Ruacana. Pehala mpoka ohaku kala omeya taga tondoka ethimbo kehe no ihaga thuwa po.

Aantu oyendji mongashingeyi ihaya longowe nuudhigu mofaalama dhawo unene moku kokeka iimeno oshoka ohaya longitha omashina goshinanena ngoka haga kokeke iimeno taga endelele.

Aanafalama ohaya kunu iikunomwa yili no yili ngaashi omambanana, oonyanga, omatama, iihakautu no showo omboga.

Aantu moofaalama dhawo ohaya kunu wo iimeno mbyoka ihayi pumbwa oonte dhetango odhindji. Ashike oha yeyi siikile noonete opo yi wape oku koka nawa tayi endelele

Ongandu oyo yimwe yomiinamwenyo iikokoloki, nohayi kala nokuli momilonga, ongandu oya nika oshiponga nookondo unene kaantu niinamwenyo iikwawo.

Opu na iimeno yimwe mbyoka ihaa yi pumbwa oonte dhetango, uuna ta yi koko, naanafaalama oha ye yi kunu pamukalo gwopashinanena, ano taa longitha omashina ngoka ha ge yi kokeke nawa.

Oondundu ohadhi nana aatalelipo okuza komahala gi ili nogi ili. Ohadhi gandja wo omalukalwa kiinamwenyo yilwe po nohaku kala kwa mena iimeno yi ili noyi ili woo.

Aantu oyendji ohaya tekula oohi moondama dhawo yene. Ohayedhi pelemo nduno iikulya opo dhi wape oku koka. Nuuna dha koko ohaye dhi kwatamo etaye dhi opaleke opo yeke dhi landithe.

Moshikunino shiinamwenyo mEtosha ano moNamibia ohamu adhika iinamwenyo yi ili noyi ili ngaashi oondjamba, oosino, oomenye nosho wo yilwe yi ili noyi ili.

Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo yomokuti hayi adhika moshikunino shagameno hashi ithanwa Etosha shaNamibia. Oshinamwenyo shoka osha nika oshiponga kiinamwenyo iikwawo nosho wo kaantu.

Aanafalama oyendji ohaya longitha ominino dhomeya okutekela iikunomwa yawo. Haye dhi tsu nduno oombululu yo taye dhi tula moondjila dhiimeno, opo dhi wape okutekela iimeno.

Aantu kombinga noombinga oyena uundama owundji moka haya tekula oohi dhomaludhi ngili nongili, oha yedhipelemo nduno iikulya dho odhiwape oku koka etaya kalanditha.

Omambakumbaku ogo gamwe goo milongitho yopashinanena mbyoka hayi longithwa kaanafalama uunene okupulula , okukuna noshowo okuyugula omwiidhi.

Aantu oyendji mongaashingeyi oyena uundombe moka haya tekula oohi dhawo yene. Oha ye dhi pele mo iikulya. Uuna dha koko ohaya longitha oonete okudhi kwata mo.

Aanafaalama oyendji ohaya kunu iimeno yomaludhi gili nigi ili ngaashi omatama, oonyanga, oomboga nayilwe yomaludhi gayoolokathana.

Omiiti odho dhimwe dhomiishitwa iwanawa. Ohadhi gandja iipalutha kiinamwenyo yilwe po nohadhi gandja wo ombepo yoku fudha kaantu noshowo kiinamwenyo.

Uuyuni sho ta wu ende ta wu humu komeho, opu na wo iilongitho mbyoka yopashinanena ngaashi omambakumbaku ngoka ha ga longithwa oku helela, oku pulula nosho wo oku kuna.

Aanafaalama oyendji monena ihaya longitha we iimuna okupulula, ashike opu na omambakumbaku ngoka haga pulula taga endelele.

Oondundu odho dhimwe dho miishitwa iiwanawa, mbyoka hayi nana aatalelipo okuza koombinga noo mbinga. Oha yeya nduno oku tala nkene eshito lya opala.

Oondundu odho dhimwe dhomiishitwa yasimana yo iiwanawa. Ohashi nana aataleli po yaza kiilongo yoko kule, opo ya tale nkene eshito lya wapala.

Ongolo oyo yimwe yomiinamwenyo yomokuti hayi adhika moshikunino shegameno moNamibia ano mEtosha. Oshinamwenyo shika okonyala shifaathane nooGwamululu.

Aantu oyendji oye na uundama moka haya tekula oohi dhomaludhi ga yoolokathana nuuna dha koko ohaye dhi yulu mo noonete e taye dhi opaleke, opo ya ka landithe.

Oondundu ohadhi nana aatalelipo okuza komahala ga yoolokathana ta ye ya okutala nkene eshito lya opala. Oha yeya nomathano ya thaaneke opo ya ningile onakuyiwa.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi ihaya longo we nuudhigi okutekela iimeno yawo, oshoka ohaya longitha omukalo gwokutula ominino moondjila dhiimeno yedhi tsa oombululu opo dhitekele iimeno nawa.

Oondundu odho dhimwe dhomiishitwa iiwanawa mbyoka hayi monikitha eshito lyo opala. Koondundu ohaku kala kwa mena omwiidhi noshowo iimeno yilwe po ngaashi omano.

Aanafaalama ya yoolokathana koombinga noombinga ohaya kunu iikunomwa yomaludhi gi ili nogi ili. Ngaashi omboga yopashinanena, omatama, oonyanga, omapungu nayilwe oyindji.

Aanafalama ohaya kunu iikunomwa yomaludhi gi ili nogi ili, ngaashi omboga, oonyanga, omatama, uuna wamundesha, iihakautu, nayilwe wo oyindji.

Mefuta omuna oohi dhomaludhi gayoolokathana dhimwe oonshunga nadhimwe oontiligane. Mefuta ohamu kala wo iinamwenyo yilwe ngaashi oohi, ngaashi oombwa dhomomeya.

Aantu oyendji mongashingeyi oyena uundama moka haya tekula oohi. Ohaya tekula oohi dhomaludhi ga yoolokathana, taye dhi pele mo nduno iikulya opo dhi vule okukoka nawa.

Aawambo oyasimaneka oshimbombo osho wo omboga, oyo iikulya yakehe siku oshoka ohayi vulu okumonika nuupu.

Mefuta ohamu adhika oohi dhomaludhi ga yoolokathana. Ohadhi kala nomalwaala ga yoolokathana ngaashi olutiligane, olushunga noluluudhe wo.

Koondundu ohaku tungwa wo omagumbo uuna aantu ya hala okukala kokule nomakudhilo. Koondundu ohaku kala kwa mena wo oomwiidhi niimeno yilwe wo.

Oondundu odho ishitwa yimwe hayi monika nawa noonkondo. Ohadhi nana nokuli aatalelipo oku za komahala giili nogiili. Ko ohaku mene omwiidhi noshowo iimeno yilwe ngaashi omano.

Oondundu odho dhimwe dho miinima yeshito mbyoka hayi monika nawa. Oondundu ohadhi nana aatalelipo okuza koombinga noombinga, na ohadhi gandja omalukalwa kiinamwenyo yi ili noyi ili.

Komagumbo gokiitopolwa yuushayi ohaku kala aanona taya dhana pomukunda okatanga kokompadhi nenge uudhano wulwepo.

Onduli oyo yimwe yomiinamwenyo yomokuti moNamibia. Oshinamwenyo shika ohashi adhika moshikunino shegameno hashi ithanwa Etosha. Oshina othingo onde noonkondo.

Aantu oyendji mongashingeyi oyena uundama moka haya tula mo omeya yo taya tekula mo nduno oohi dhomaludhi ga yoolokathana. Ohaye dhi pele mo iikulya, nuuna dha koko ohaye dhi kwata mo noonete.

Moofaalama odhindji aantu ohaya longitha uushina. Unene tuu mokuhelela iikunomwa yawo oshoka ohawu longo iilonga tawu endelele.

Mefuta opuna iinamwenyo yomaludhi ga yolokathana ngashi oohi, oohi odhili mo pamaludhi gayolokathana wo dhimwe oonene oshowo dhoka oonshona.

Aantu oyendji mongashingeyi oye na uundama wawo moka haya tekula oohi yoyene, ano haye dhi pele mo iikulya e tadhi koko. Uuna dha koko ohaya longitha oonete okudhi yula mo.

Aantu oyendji mongashingeyi oya pyokoka mokutekula oohi. Oye na uundama moka haye dhi tekulile taye dhi pele mo nduno iikulya, opo dhi wape okukoka yo ya ka landithe wo.

Aantu oyendji mongashingeyi ohaya tekula oohi kuyo yene, yena uundama moka hayedhi tekulile. Ohaye dhipelemo iikulya, nuuna dhakoko ohayedhi kwatamo, e taya kalanditha, noshowo okukalya.

Momagumbo ogendji gopashinanena ohamu kala iipundi yomatyofa. Yimwe oya hongwa miiti noshowo miipilangi. Ohamu kala wo ooradio dhomizizimba.

Aantu oyendji ngaashingeyi moofaalama ihaya longowe nuudhigu, oshoka opuna omashina ngoka haga longo iilonga tageendelele ngaashi, okuyugula omwiidhi, okupulula, okukuna nayilwe oyindji.

Aantu oyendji monena oya ningilwa iilonga yi kale iipu, oshoka opu na omashina ngoka haga longo iilonga taga endelele ngaashi okuthethenga evi noshowo okulonga iilonga oyindji.

Aantu oyendji mongashingeyi ohaya tekula oohi kuyo yene yena ano uundama moka haye dhitekulile. Ohaye dhi pele mo nduno iikulya yo taya lundulula omeya kehe komwedhi nenge koshiwike.

Oondundu odhimwe dhomiinima hayi monika nawa, ohaku kala kwa mena omwiidhi oshowo iimeno yimwe po .Oondundu ohadhi kala dhina omamanya gatatuka.

Mefuta ohamu adhika oohi dhomaludhi ga yoloka dhimwe oshunga, ontiligane noshowo ondudhe. Ohamu adhika wo iinamwenyi yimwepo ngashi oombwa dhomomeya.

Ombwa yomomeya ohayi adhika mefuta oshinamwenyo shika ihashi kala momeya uule wethimbo olindji unene oshoka ohashi kala wo komunkulo futa.

Aanafalama oyendji mongashingeyi ohaya kunu iimeno yomaludhi ga yoolokathana ngaashi omboga, omatama ,oonyanga ,omakapa nayilwe oyindji.

Aanafaalama koombinga noombinga ngashingeyi oya ningilwa uunafaalama uupu, oshoka ohaya longitha ominino dhomeya okutekela iimeno yawo tadhi endelele.

Ehwiyu osho shimwe shomi kwamawawa mbyoka hayi tuka mewagandjo , okadhila haka ihaka monika nuupu omutenya oshoka okehole oku enda uusiku.

Aanafaalama oyendji mongaashingeyi oya ningilwa, iilonga yi kale iipu, oshoka opuna omashina ngoka ha ga longo ta ga endelele, ngaashi oku Kuna, oku longa po omwiidhi, nosho woo oku longa iilonga yimwepo.

Oonzi odho dhimwe dho miitekulwa namwenyo mbyoka hayi tekulwa kaanafalama noshowo kaantu momagumbo. Iinamwenyo mbika inambili no hayi li omwiidhi miishana.

Oondundu odho dhimwe dhomiinima yeshito mbyoka hayi monika nawa noonkondo. Oondundu ohaku kala kwa mena omwiidhi noshowo iimeno yilwe ngaashi omano. Oondundu ohadhi gandja woo olukalwa kiinamwenyo yi ili noyi ili.

Aanafalama oyendji oya pyokoka mo kukuna iikunomwa yomaludhi gi ili nogi ili ohaya kunu iikunomwa ngaashi iilya ,omboga noshwo yilwe ngaashi omatama.

Aantu kombinga noombinga oye na uundama moka ha tekula oohi dhomaludhi gayoolokathana. Ohaye dhipelemo nduno iikulya yotaya lundulula omeya ethimbo nethimbo opo ya talelepo uundjolowele woohi.

Aatalelipo okuza kiilongo ya yoolokathana ohaye ya mo Namibia, taya talelepo nduno komahala hoka kuna oondundu, yo taya thaaneke nduno omathano nokutala nkene eshito lyo opala.

Omahala ogendji gomainyanyudho, gamwe ohaga kala ga tungwa koondundu. Ohaga kala nduno ga tungwa pamuthika gwopombanda mu mu na nduno uundama wokumbwinda.

Aanafaalama oyendji koombinga noombinga, ohaya kunu iikununwa yomaludhi ga yoolokathana ngaashi oonyanga, omatama, omboga nayilwe wo yomaludhi gi ili nogi ili.

Pomahala gamwe gomatalelepo ohapu kala oondunda dha tungwa nomwiidhi gopashinanena, mpoka aantalelipo haya ka landa iipumbiwa yawo ngaashi iikulya nenge iikunwa.

Aanafalama mongaashingeyi ihaya longo we nuudhigu okutekela iikunomwa yawo. Ohaya longitha omukalo gwokutula ominino dhomeya miimeno opo dhi vule okutekela iimeno uuna ya pumbwa omeya.

Oondjuhwa odho dhimwe dho miitekulwanamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaanafaalama nosho wo kaantu momagumbo. Aanafaalama oyendji ohaa tekula uuyuhwena wi ilile, ano wa pangulwa mo kooyina.

Oonyanga odho dhimwe dhomiikunomwa mbyoka hayi kunwa kaanafaalama opo ya wape okwi imonenamo iiyemo uuna taya kalanditha. Oonyanga odhili pamaludhi gaali dhimwe oontiligane nadhimwe ooshunga.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomitekulwa naamwenyo hayi tekulwa kaantu momagumbo oshowo kaanafalama. Ohadhi vala omayi etaga kalandithwa, opo aantu yi imonenemo iiyemo.

Aanimuna oyendji oya pyokoka mokutekula iinamwenyo ngaashi oondjuhwa. Ohadhi tekulwa momwaalu omunene ngele dha vala omayi, ohaya landitha opo ya mone iiyemo.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo mbyoka hayi tekulwa kaanafaalama noshowo kaantu oyendji momagumbo. Koondjuhwa ohaku zi omayi na ohadhi vulu okulandithwa opo aantu yiimonene mo iiyemo.

Aanafaalama oyendji uuna omvula ya loko nawa ohaya longitha omambakumbaku, opo ya vule okupulula ya kune mo iikunomwa yawo. Omambakumbaku ohaga endelele okupulula methimbo efupi.

Oondundu odho dimwe dhomiishitwa iiwanawa mbyoka hayi nana nokuli aatalelipo okuza kiilongo ya yoolokathana. Koondundu ohaku mene iimeno yi ili noyi ili, nohadhi gandja omalukalwa kiinamwenyo yilwe po wo.

Omahala ogendji gomayinyanyudho ohapu kala woo okamwiidhi hoka hakiithanwa okangwena ano kaningilwa aatalelipo uuna ta yeya okwiinyanudha, ohapu kala woo omasiga goku yotha onyama.

Aantu oyendji mongashingeyi oya pyokoka mokutekula oohi , oshoka oyena uundama moka haye dhi tekulile. Ohaye dhi iikulya opo dhiwape okukoka, nuuna dhakoka ohaye dhi kwatamo noonete.

Oondundu odho dhimwe yoomina yeshito mbyoka ha yi monikitha eshito nawa. Aantu mboka ye li kiilongo hoka kaaku na oondundu ohaye ya moNamibia moka mu na oondundu, taye ya okutala nkene eshito lya opala.

Oombaka odho dhimwe dhomiitekulwanamwenyo hayi tekulwa kaanafaalama noshowo kaantu momagumbo. Iinamwenyo mbika ohayi gandja iiyemo uuna tayi landithwa.

Opu na uushina wopashinanena mboka hawu vulu okuteta omwiidhi. Uushina mboka ohawu longo iilonga tawu endelele.

Oondjuhwa odho dhimwe dho miinamwenyo mbyoka iiwanawa nokutekulwa. Ohayi tekulwa uunene kaanafaalama noshowo kaantu momagumbo. Iinamwenyo mbika ohayi vala omayi opo aantu ya wape okukalanditha.

Uuna omvula ya loka omuloka omuwanawa, oondombe niishana ohayi kala ya udha omeya, noodhila ohadhi kala nduno tadhi ya poondombe okunwa omeya noshowo oku uva uuwanawa weshito.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi uuna taya tekele iimeno yawo, oyena omukalo gokutula ominino dhomeya moofaalama dhawo, opo dhiwape okutekela iimeno tadhi endelele.

Aanafalama oyendji ohaya kunu iikunomwa yomaludhi gi ili nogi ili opuna iimeno mbyoka ihayi pumbwa oonte dhetango ohaya longitha omukalo gopashinanena okuyi kokeka.

Aatalelipo uuna taye ya oku talelapo unene komahala hoka kuna oondundu. Ohaya ende nootenda dhawo opo ya vule oku dhi yala pehala lyontumba yo ya lale noku tsikila olweendo lwayo esiku tali landula

Efuta osho shimwe shomiishitwa mbyoka iikumithi, oshoka olina omeya haga inyenge ethimbo kehe. Mefuta ohamu adhika wo iinamwenyo giili nogiili ngaashi oohi.

Aanafalama oyendji monena ohaya kunu iikunomwa yomaludhi gayoloka thana ngashi omboga yopashinanena, oonyanga, omatama, omakunde nosho yilwe oyindji.

Aanafalama oyendji mongashingeyi ohaya kokeke iikunomwa yawo pamukalo gopashinanena ano uunene tuu mbyoka ihayi pumbwa oonte dhetango. Ohaya longitha nduuno oonete okuyi sikila opo kayi mone ontene dhetango odhindji.

Oondjuhwa odho dhimwe dho miitekulwanamwenyo ha yi tekulwa kaanafaalama osho woo kaantu momagumbo. Oondjuhwa oha dhi vala omayi naAntu oha ye ke galandithapo yi imonene mo iiyemo.

Oondundu odho dhimwe dhomiinima yeshito mbyoka hayi monikitha eshito nawa. Koondundu oha ku kala kwa mena iimeno ngaashi omwiidhi nosho wo omano. Oondundu ohadhi gandja wo oma lukalwa kiinamwenyo yilwe.

Aantu mboka haya tekula oohi ohaya talelwapo kaanasikola opo ya wape oku konga omauyelele kaantu mboka haya tekula oohi, ohaya shanga nduno taya gongele omauyelele.

Mongashingeyi iilonga oyindji oya ninga iipu oshoka opuna omashina ngoka haga longo taga endelele ngaashi okupulula momapya, okukuna okuyugula omwiidhi nayilwe oyindjiyindyi.

Momagumbo unene gaawambo goko mikunda ohamu kala ehala hali ithanwa ehala hali ithanwa oshini. Poshini ohapu tsilwa nduno iilya nohapukala omihi noshowo omaluhwati.

Oongolo odho dhimwe dhomiinamwenyo yomokuti, hayi adhika mEtosha moNamibia, ano moshikunino shiinamwenyo. Ohadhi kala unene pomahala mpoka pu na oondambo dhomeya.

Aanafaalama oyendji mongaashingeyi ihaya longo we nuudhigu moku kokeka iimeno mbyoka ihayi pumbwa oonte dhetango, oshoka ohaya longitha omashina gopashinanena, ngoka haya vulu oku kokeka iimeno yatya ngaaka.

Aantu oyendji koombinga noombinga ohaya tekula oohi muundama. Ohaye dhi pele mo nduno iikulya, yo taye dhi kwata mo noonete uuna dha koko.

Moshikunino shegameno mo Namibia ano mEtosha ohamu adhika iinamwenyo yomokuti ya yoolokathana ngaashi oompanda, oondjamba, oonkoshi nayilwe yomaludhi gi ili nogi ili.

Uuyuni shotawu ende tawu humu komeho nuutekinolohi otawu ende wo tawu humu komeho. Aanafaalama oya ningilwa oshipu okukokeka iimeno yawo unene mbyoka ihayi pumbwa oonte dhetango.

Ompanda oyo yimwe yo miinamwenyo mbyoka yasimanekwa moNamibia, oshinamwenyo shika ohashi kala mokuti, unene moshikunino shegameno metosha, oshinamwenyo shika osha simana oshoka oha kuzi iiyemo.

Pomahala ogendji gomainyanyudho ohapu monika nawa, unene tuu ngele taku toko. Aataleli po ohaya kala nduno taya tala eshito nkene lyo opala.

Omambanana ogo gamwe gomiiyimati mbyoka hayi kunwa kaanafaalama, ogo omapu nokukuna, ashike kage hole okulika kuupuka.

Aantu oyendji mongashingeyi oyena uundama moka haya tekula oohi. Ohaya tekula oohi dhi li omaludhi ga yoolokathana yo ohaye dhi pele mo nduno iikulya opo dhi wa pe okukoka, yo taya lundulula omeya uuna shapumbiwa.

Ompo oshinamwenyo shoka hashi adhika mokuti. Oshinanwenyo shika oshikwamawawa, ihe ihashi tuka oshinamwenyo shika oshileleka.

Moofalama mongaashingeyi aanafalama ohaya kunu iikunomwa ya yoolokathana ngaashi omboga, omatama, oonyanga, omapungu, omakunde nayilwe oyindji yindji.

Aanafalama oya pyokoka mokukuna iikunomwa ngaashi omboga, omatama oonyanga na yilwe oyindji. Oha yeyi sile oshimpwiyu unene mokutekela nenge mokukutha uupuka.

Oondundu odho dhimwe dhomiishitwa iiwanawa, ndjoka hayi nana nokuli aatalelipo okuza kiilongo yayoolokathana, taye ya okutala nkene eshito lyoopala.

Aanafaalama ohaya kunu iikunomwa yomaludhi ga yoolokathana ngaashi oonyanga, omatama , omboga, omapungu nayilwe oyindji yindji.

Iikombo oyo yimwe yomii tekulwa namwenyo, hayi tekulwa kaanafalama oshowo kaantu momagumbo. Iinamwenyo mbika ohayi gandja iiyemo uuna tayi landithwa.

Aanafaalama mongaashingeyi ihaya longo we nuudhigu unene moku tekela iimeno yawo. Oshoka ohaya longitha ominino dhomeya oku tekela iimeno yawo taya endelele.

Onduli oyo yimwe yomiinamwenyo yomokuti hayi adhika moshikunino shegameno mEtosha ano moNamibia. Oshinamwenyo shika oshinambili ihashi hindi nande ashike oshileeleka noonkondo.

Aantu oyendji koombinga noombinga oye na uundama ye wu longekidha nawa, moka ha ya tekula oohi dhomaludhi dha yoolokathana. Uuna nduno dha koko ohaye dhi kwatamo noonete.

Aantu oyendji koombinga noombinga oyena uundama moka haa tekula oohi ngaashi omakende. Uuna nduno dha koko ohaye dhi kwata mo nohaye ke dhi landitha opo ya vule okwimonena mo iiyemo.

Mongashingeyi aanafaalama ihaya longo we nuudhigu oku tekela iikunwamo yawo, oshoka oyena omukalo gokutala omunino dhomeya moofaalama dhawo dhiwape okutekela iimeno tadhi endelele.

Omahala ogendji gomainyanyudho ohaga kala ga tungwa popepi nomeya opo nduno aatalelipo uuna ta ye ya okutalela po, oha ya kuutumba kuupundi nuutaafula wu li pondje taya tala nkene eshito lya opala.

Aantu oyendji ngashingeyi unene mboka ye na iikunomwa moofaalama, ohaya longitha omukalo gopashinanena okukokeka iimeno yawo momashina ngoka ha ga kokeke iimeno ta ga endelele.

Moshikunino shiinamwenyo mo Namibia ano mEtosha. Ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi gayoolokathana ngaashi oondjamba, oonsino, oonkoshi nayilwe oyindji yindji.

Aantu koombinga noombinga ngaashingeyi oya pyokoka okutekula oohi, oshoka oyena uundama mboka haye dhi tekula, taye dhi pele mo iikulya yo taya lundulula omeya ethimbo nethimbo.

Aanafalama oyendji mongaashi ngeyi oya pyokoka moku kuna iikunomwa yawo ngaashi omboga, omatama noonyanga.

Koondundu ohaku tekama yo omeya momakololo goondundu uuna mwa lokwa niinamwenyo mbyoka hayi kala koondundu omo nduno hayi nu moondombe moka.

Aantu oyendji koombinga noombinga oyena uundama moka haya tekula oohi ngaashi omakende, ohaye dhi pele mo nduno iikulya yo taye dhi kwata mo noonete uuna dha koko.

Aantu oyendji mongashingeyi oyena uundama moka haya tekula oohi, ano taya tekulwa oohi dhomaludhi gayoolokathana yo tayedhi pelemo nduno iikulya opo dhiwape okukoka tadhi endelele.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno ya yoolokathana ngaashi omatama, oonyanga na yilwe oyindji . Ohaya longitha ominino dhomeya okuyi tekela

Oombaka odho dhimwe dhomiitekulwanamwenyo mbyono hayi tekulwa kaantu momagumbo noshowo kaanafaalama. Ohadhi vala uumbakagona, wu li momwaalu ogundji.

Oondundu odho dhimwe dhomiinima yeshito hayi monika nawa noonkondo. Kondundu ohaku mene omwiidhi noshowo iimeno yilwe po ngaashi omano.

Aantu oyendji koombinga noombinga oyena uundama moka haya tekula oohi dhomaludhi gayoolokathana. Ohaye dhipelemo nduno iikulya nokulundulula omeya uuna shapumbiwa.

Oondundu odho dhimwe dhoomiishitwa mbyoka hadhi opaleke eshito. Koondundu ohakumene omwiidhi osho wo iimeno yilwepo. Oondundu ohadhigandja omalukalwa kiinamwenyo yili nooyili wo.

Uuna omvula ya loka omuloka omwaanawa, aantu ohaa ka kwata oohi moondombe nosho wo miishana. Ohaya longitha oonete nenge iimbamba oku dhi kwata.

Uuna omvula ya loko omuloka omwaanawa, oondombe niishana ohayi kala yu udha omeya, mo omuna oohi, naantu ohaya zi koombinga noombinga taya ka kwata oohi.

Oondundu odhi na omakololo moka hamu tenkama omeya uuna omvula ya loka, niinamwneyo mbyoka hayi kala moondundu ohayi nu nduno momakololo ngoka.

Efuta osho shimwe shomi ishitwa iwanawa. Ohali nana aatalelipo kuza kiilongo yiili noyi ili. Tayeya oku tala nkene omeya haga inyengithwa keshito.

Oondoolopa odhindji moNamibia odha tungwa dha yoolokathana, unene dha tungwa pamuthika gwopombanda. Ohamu kala omatungo ga londathana nosho wo iimeno ya kunwa tayi silwa oshimpwiyu.

Aantu yamwe moshilongo ohaya ka tungila omagumbo gawo koondundu oshoka mongashingeyi omahala goku tunga omagumbo oga pumba . Koondundu ohaku kala kwiimwenenena nawa .

Uuna omvula ya loko nawa, aantu koombinga noombinga ohaya zi ko taya ka kwata oohi moondombe noshowo miishana. Ohaya longitha nduno oonete noshowo oondjolo.

Aaleli yoshilongo unene tuu oongoloneya nosho wo ookansela yiitopolwa, ohaya ka talelapo aanafaalama mboka haya tekula oohi. Taya ka tala nkene Oohi hadhi tekulwa pa mikalo dha yoolokathana.

Pomahala ogendji gomayinyanyudho ohapu kala pwatulwa uupindi nuutaafula wuli pondje walongekidhwa nawa pamuthika gwopombanda. Omahala ngaka ohaga tungwa unene koondundu

Aantu ngashingeyi ohaya tekula oohi muundama. Ohaye dhi tekula pamaludhi gayoolokathana etayi dhi pele mo iikulya opo dhi vule okukoka.

Aantu oyendji oye na uundaama moka haya tekula oohi dhawo dhomaludhi ga yoolokathana. Ohaye dhi pele mo nduno iikulya yo taya lundulula omeya, opo ya wape okukaleka po uundjolowele woohi.

Aanafalama oyendji mongashingeyi ihalongowe nudhingu okutekela iimeno yawo oshoka ohalongitha omunkalo ngokutula omiinino mondjila dhimeno opo dhiwape okutekela iimeno.

Aantu oyendji koombinga noombinga yoshilongo oyena uundama moka haya tekula oohi dhomaludhi gayoolokathana ngaashi omakende nuuna dhakoko ohayedhi kwatamo noonete.

Moofalama odhindji aantu ohaalongitha uushina wopashinanena okuhelela iikunomwa yawo nenge okupulula ohawu endelele wuvule okulonga koonyala.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi oha ya longitha omukalo gokutula ominino dhomeya moondjila dhiikunomwa yawo. Yedhi tsa ano oombululu opo dhi vule okutekela iimeno tadhi endelele.

Aawambo ngele ya mana oku teya noku yugula iikunomwa yawo, oha yeyi tula nduno mooshako opo ya vule oku yi pungula. No haye keyi landitha wo.

Oongombe odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo mbyoka hayi tekulwa kaanafaalama noshowo kaantu komagumbo. Oongombe ohadhi zi omahini noshowo onyama.

Aantu oyendji ohaya zi kiilongo yawo yayoolokathana taye ya moNamibia okutalela po komahala hoka kuna oondundu oshoka oondundu iishitwa yimwe iiwanawa noku tala.

Aanafaalama mongaashi ngeyi, iha ya longo we nuudhigu mokutekela iimeno yawo, oshoka oha ya longitha omukalo gokutula ominino dhomeya moondjila dhiimeno, opo dhi tekele iimeno uuna ta yi pumbwa omeya.

Omahala ogendji gomainyanyudho ohaga kala ga tungwa pooha dhomeya, opo uuna aatalelipo ta yeya oku talelapo, ohaya kala nduno omutumba pondje, eta ya tala nkene eshito lyoopala.

Oondundu odho dhimwe dhomiishitwa mbyoka hayi monikitha eshito nawa . Koondundu ohaku mene omwiidhi noshowo omano . Oondundu ohadhi gandja woo omalukalwa kuunamwenyo uushona nayilwe oyindji

Uudhila owo wumwe wo miikwamawawa mbyoka hayi tuka mewangandjo. Uudhila owu hole okukala komiiti ngaashi omano nayilwe wo.

Oosino noshowo ookaandje oyo yimwe yomiinamwenyo yomokuti hayi adhika moshikunino shegameno moNamibia. Iinamwenyo mbika oyi na ooniga oonde. Ookaandje ohaya kala wo miihwa.

Aantu oyendji oye na uundama moka haa tekula oohi, ta ye dhi tekula momaludhi ga yoolokathana . Oha ye dhi pele mo nduno iikukya, yo ta ya lundulula omeya ethimbo, nethimbo, opo ya kaleke po uundjolowele wohi..

Aanafaalama mongashingeyi ihaya longo we iilonga nuudhigu, oshoka opu na omashina ngoka haga longo iilonga taga endelele ngaashi okupulula, okukuna nosho wo iilonga yi ili noyi ili.

Aantu oyendji ohaa tekula oohi dhili momwaalu ongundji. Ohayedhi tekulile moondama. Yo tayedhi pele mo nduno iikulya opo dhi wape okukoka yo ya wape okuka landitha yi imonene mo iiyemo.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yomaludhi ga yoolokathana . Opuna iimeno mbyoka ihayi pumbiwa oonte dhetango ihe aanafaalama ohaya longitha omukalo gopashinanena oku yi kokeka.

Oondjuhwa odho dhimwe dho miitekulwanamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaantu momagumbo nosho woo kaanafaalama. Oondjuhwa ohadhi vala omayi ohadhi gandja woo onyama. Opo aantu ya kalandithe yi imonene mo iiyemo.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiitekulwanamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaanafaalama nosho wo kaantu momagumbo. Oondjuhwa ohadhi vulu okulandithwa, opo aantu yi imonene mo iiyemo.

Uuna omvula ya loko omuloka omwaanawa, iishana noondombe ohayi kala yu udha omeya. Naantu ohaya kala yu uvite nawa, oshoka ohaya ka kwata oohi niimuna yawo ohayi nu wo omeya miishana moka.

Aantu oyendji mongashingeyi ohaya tekula omaludhi goohi muundama womeya mboka ye wu longekidha yoyene. Uuna oohi dha koko ohaye dhi kwata mo noonete.

Aantu oyendji unene aawambo oya simaneka oshimbombo nomboga. Iikukya mbika oyo yili hayi liwa unene mongashingeyi.

Omagumbo gomoondolopa ano gopamuthika gwoshinanena ohaga kala taga monika nawa ga tungwa pamuthika gwoshinanena oshowo gwopombanda.

Oondundu odho dhimwe dhimiishitwa iiwanawa , mbyoka hayi monikitha nokuli eshito lyo opala. Koondundu oha ku mene omwiidhi nosho wo iimeno yilwe po, ngaashi omano.

Eshito oshinima oshiwanawa noonkondo. Uuna etango taliningine ihe toli tale nduno kuzilo ohakukala takumonika kwatiligana ano nashika ohashi monikitha eshito nawa.

Aanafalama yongaashingeyi ihaya longowe nuudhigu okukokeka iimeno mbyoka ihayi pumbwa oonte dhetango odhindji ohaya longitha oonete okuyisilila, opo kayi mone oonte dhetango odhindji.

Ondoolopa kehe oya tungwa pamuthika gwi ili noondoolopa dhimwe ngaashi oVenduka ohayi monika nawa noonkondo oshoka oya tungwa kombanda yoondundu nomatungo gayo oga tungwa pamuthika gwopombada.